Meeshaan waxaa ka muuqdo saxan cadaan ah oo ay ku jirto baasto saldaato ah

Badda waayo waxaa taagan dhalin yar

Dukaan loo sameeyay iskafaalo cadaan ah

Meeshaan waxaa ka muuqdo boorsooyin ku jiro qaanad

Waa miis madow saxan cadaan saaran bakeeri saaran cafee ku jira

Meeshaan waxaa ka muuqdo dad badan oo niman iyo naago iskugu jiro

Waa gabar taagan oo xijaabo midbadoodu waa madow

Kartoon dulsaaran suuf midabkiisa waa buluug

Katiinado kujiro boorar guduud iyo madow wana dahabi

Waa geed moos ah oo baxaayo

Halkaan waxaa ka muuqdo guri aas aaska la dhisaayo waxaana ku xiran alwaax iyo biro shub ah

Dhag dhago saaran meel madow ah midabkoodu waa dahabi

Meeshaan waxaa ka muuqdo qudaar kala duwan

Waa jaakad midabkeedu yahay madow

Waa qaanad kujiraan bakeeriyo iyo baaquliyaal

Halkaan waxaa ka muuqdo niman iskugu yimid meel u muuqato inay masaajid tahay

Waa guri darbi waa jiingad

Meeshaan waxaa ka muuqdo jiif labo shey ah

Niman badan oo huteel jooga

Halkaan waa meel masaajid ah darbiga waa cadaan rooga saaran waa guduud iyo dahabi

Kareen saaran meel miis ah caaga uu kujiro waa cadaan

Halkaan waxaa ka muuqdo sariir labo nafar ah oo wadato koomi diin color ka jooriga waa grey

Waa geed caleemo dhaadheer oo midabkooda yahay cagaar

Waa miisas badan saran tiish

Waa Albaab weyn oo ganjeel ah oo furan

Halkaan waxaa ka muuqdo labo barafuun mid uu yahay cadaan iyo dahabi midka kalena uu yahay madaw iyo qalin

Meeshaan waa meel lagu almiiteeyo

Waa xafaayad cunug ku sawiran yahay

Meeshaan waxaa ka muuqdo gabdho ku fadhiyo kuraas

Waa laami ay maraayaan mootooyin iyo dad

Waa makiinada sameyneyso laamiga

Mise waxaa yaalo laabto ama mobile oo shashadiisa ka muuqato gabar fadhido hore wadato xijaab dambas

Waa yaanyo waxaa jar jaraayo qof

Waa supermarket waxaa yaalo caagada ku jiraan shukulaato

Waa sadex koob waxaa ku jira cabitaanno jaalo guduud

Waa tuubo biyo laga shubayaa midabkeedu yahay bluug

Waa saxan cadaan waxaa ku jira barando midabkeedu yahay jaalo iyo koob bluug

Waa nin askari boolis oo makarafoor ku hadlaan

Waa digsi waxaa ku jira soor cadaan

Waa laami midabkoodu yahay madow tukaan ayaa ku yaalla

Waa tarmuuska korantada midabkiis yahay madow

Waa hool waxaa yaal kuraas iyo miisaas

Jike afakaando qajaar yaan yo suusaan

Waa naago fadhiyo meel waxey ku fadhiyaan kuraas buluug ah

Halkaan waxaa ka muuqdo qol ay ku jiraan sariir nafar iyo bar jooriga saaran waa madaw iyo cadaan albaabka waa muraayad daaha ku xirana waa cadaan iyo diilmo madaw

Waa niman hool iskugu imaaday

Waa meel banaan waxaa iskugu imaaday wiilal qamiisyo cadaan ah

Waa boonbalo midabkiisu waa madow go'a midabkiisii yahay dahab

Waa baabuur ambulance ah oo midabkiisii cadaan waxaan hortaagan nin wata sual madow ah iyo shati caddeys ah

Halkaan waxaa ka muuqdo guri aan la dhamaystirin ee hada dhismo ka socdo

Halkaan waxaa ka muuqdo cagcagaf jaalo iyo madaw ah oo laamiga dhex taagan

Kabo hal joog ah gacanta lagu haayo

Waa dhakhtarad iyo bukaankeeda

Waa laami waxaa maraayo bajaaj guduud oo teendhooyin yar yar

Halkaan waxaa ka muuqdo waa warshada biyaha waxaana yaalo biyo caafi oo yar yar furkana waa buluug

Meeshaan waxaa ka muuqdo miis ay saaranyihiin sadax saxan

Waa niman wato funaanado cadaan ah iyo surwaalo

Meeshaan waxaa iiga muuqdo surwaal madow ah

Nin ku fadhiya kursi madow ah

Boombalo Ugu jiro shaati cagaaran

Waa wiilal banooni ciyaarayo

Meeshaan waxaa ka muuqdo armaajo

Waa guri ka sameysan dhagax oo dhismaha ku socdo

Meeshaan waxaa ka muuqdo fadhi midabkiisa yahay cadees

Waa guri ku socdo dhismo

Meeshaan waxaa ka muuqdo niman badan oo meel fadhiyo

Waa maqas ku jira kartoon

Bonbalo ugu jiro katiinad iyo faraanti

Niman wato shaarar iyo qamiisyo

Waa shaatiyo midnimadooda yihiin cadaan madow

Labo naagood sameynaayo ice cream